Waa askar wato dareeskooda iyo raisul waasare lahadlaayo

Hal kan waxaa ka muuqda dumar iyo gaariyaal

Waa surwaal midabkiisu yahay huruud

Halkaan waxaa ka muuqdo shaati gacmo dheera ah

Waa qol albaabkiisa furanyahay

Waa guri sar ah oo ay dhismo ku socoto waxaan dhiseyso niman badan

Meeshaan waxaa ka muuqdo nin wato suud baluug ah

Meeshaan waa jiko ama kushiin

Meesha muxuu taagan nin ninkaas oo qabo shaati buluuga waxaana ka dambeysa y matoor timiso waa buuq

Meeshaan waxaa tuuran niman dheelaya geeleyso waxaa la dhex taagan islaan tii xijaab gudida ah